Abakinyi b'umupira bambaye impuzu zubururu bwaka cane harimwo n'uwufise umupira utukura, bariko bararamutswa n'abategetsi batandukanye. Umupira ugira utangure.

Inzu yerekana inyuma ko yubakishije amatafa arahiye, kandi hakaba hariho uturongo twerekana aho abagore bagenda kwiherera n'abagabo aho bagenda kwiherera biboneka ko ibintu babikoze neza.

Kuva hasi hari ingazi zitatu kugirango ushobore kwinjira. Ariko hirya ibubamfu, hari utuzu twa sugumwe batwereka neza aho abakobwa binjirira. Bishoboka ko hepfo, ibubamfu kandi, hari abahungu aho binjirira.

ikibuga cumupira wamaboko ntamuntu numwe ariko aragikinirako ariko harabana begamiye uruhome yrwirya nyubakwa iri hirya yaco hejuru imvura igomba kugwa bidatevye

Akazu ka surwumwe kabagabo. Kakaba kubakishijwe amatafari ahiye. Kakaba gasize n'irangi ryera. Umuryango ufungukira imbere. Hakabaho agahumekera mu tudirisha dutoduto hejuru.

Ikibuga c'ugukinirak' umupira w' amaboko nt' abantu bariko baragikinirako, hirya har' abana begamiy' inyubakwa ibonekak' arindende n ibabiri, umwe yambay' ipantar' itukur' arahagaze, uwund' aricaye, ikirere kiboneka neza k' imvur' ishobora kugwa.

Ahantu herekana ko haritutswa sugumu mukwerekanako igice kimwe ari c'abahungu ikindi c'abakobwa bagiye baraca pako bakoresheje ingwa mu kugira ngo berekane yuko hemerewe kwinjira abakobwa ahandi abahungu andi hakenewe gusubirwamwo ni habi.

Ahantu herekana utuzu twasugumwe nimiryango ine, ariko umwe ni we uc afyeko umuhungu bigomba gusigurako hinjira abahungu, kandi harashaje hakwiye gusubirwamwo hagasa neza.

Ahantu abagabo baza kwiherera mu tuzu twa sugumwe tukorewe ku nkuta zubakishijwe amatafari ahiye, aho hantu harabone ko atamazi ahari kandi bitaye ko hashobora kuba hari n'ingwara zitandukanye zivuye ku mwanda.

Akazu kasugumwe kerekana ko bakikubaka Kari keza .ibikoresho vyari vya kijambere ariko uko imisi yagenda iragenda ntibigeze bahagirira isuku nta n'amazi ahari hari indobo yoba iri mwamazi n'urugi rwaho rwarapfuye n'inkuta zaho ntibigeze bazisiga.

Ahantu haboneka ko atasuku rihari, kand’ibikoresho birahari, urukuta rwubatseko amabomba ,nahantu hategerezwa kugirw’isuku kuko baza kuhanywera amazi ,inkuta zaho zisizwe irangi kandi ahantu bahemera ni mutuntu duto duto twubatse kurugwo ruhome.

Ubwiherero bushaje budafise umufundikizo buri ahantu hari inkuta zishaje zatobaguritse harimwo n'indobo yurwatsi rubisi naho bahonyora hashaje.

Abantu batatu, harimwo umugore umwe yambaye impuzu z'ubururu, hafi y'ikibuga c'umupira w'amaboko. Inzu yubatse igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye.

Ubwiherero bwubatse nabi bufise umuryango udafashe n'umuyoboro w'amazi uja aho bicara hasa nabi, hegamitswe ku rukuta rwubakishijwe n'amatafari ahiye.

Ahantu habonekako hari ibikoresho vy'isuku n'amazi mabi n'ahantu hubuhumekero hashika hane.

Abakinyi b’umupira w’amaboko bambaye impuzu bakinamwo z’amabara yera nay’irabura, bakaba bambaye amashesheti afise amabara atandukanye inyuma yabo hariho ibiti bifise amababi y’urwatsi rubisi n’ama nzu afise amabati atukura.

Abakinyi b'umupira w'amaboko bariko baridagadura bambaye inkozo zitandukanye zidasa abarorerezi na bo bambaye izidasa n'izabo, kandi bareko bakina umupira ufise ibara ritukura.

Ikibuga kidakoze neza hamwe hari vyatsi ahandi hari bivu abana icenda bagihagazemwo n'uwubigisha.

Ibiti bitatu vy'isakaye utuzu tubiri dufise amabendera hejuru ahantu haboneka neza ko ari aho baruhukira hari n'imikaze itukura hakaba hasize n'amarangi atandukanye n aho bana bakinira.

Amashure yubatse ku murongo afise amabati yurwatsi rubisi, imbere yaho hari ikibuga c'umupira w’amaboko, hakaba hateye kuruhande ivyatsi vyurwatsi rubisi bisa neza.

Ahantu haboneka ko hakenewe isuku n'ibikoresho vy'ukurikora birahari uruhome wubatsweko amabomba y'amazi, kandi bahemera mu tudirisha dutoduto twubatse kur urwo ruhome.

Ubwiherero bubonekako bukenewe gusubirwamwo haraho bahagara, haraho bicara n'imyango yaramvungutse impome zaho ; vyose n'ukubisubiramwo.

Mu kazu ka surwumwe k'abagabo bifashisha bahagaze haboneka isuku ryo hejuru, iryo hasi ntaririho.

Ikibuga c'umusenyi ibiti bisabifise urwasi rubisi amabara y'impuzu abantu bambaye aratandukanye arasa n'ubururu n'umuhondo.

abakinyi b'umupira w'amaboko barashajije bambaye umwambaro wuwo mukino abategetsi bagenda barabaramutsa umupira ugirutangure

Inyubakwa yubatswe mu rwego rukomeye cane, hariho n'akantu ko kuzimya umuriro, icumba kimwe bahigira ubushakashatsi bw'ikintu cose gihema, n'uduce tugize ico kintu cose gihema.

Inzu ndende yubakishije amatafari ahiye yo mu bwoko bukomeye, n'ahantu harehare hahuza imbere n'inyuma, hafise n'ikintu kizimya umuriro iyo batewe n'umuriro, icumba kimwe bakoreramwo ubushakashatsi bw'ibifise ubuzima vyose.

Umwigisha n'uwumhagaririye bariko barigisha abana bakoresheje ibikoresho vyabigenewe mu gukora ubushakashatsi buvyerekeye umuriro urubaho ruri inyuma yabo rucafyeko inzira ingene biga ivyo umuriro.

Icumba giteguwe neza cubatswe ku ubuhinga uteye imbere ububati bw'aho ubonekako bwateguwe neza ibikoresho bihari ni ivyo icirwa cerekeye ye inguvu.

Umwarimu na mugenzi we bariko bigisha abana bakora n'igerageza kuvyerekeye umuriro. Inyuma yabo, urubaho babanje gucapako igishushanyo cerekana uwo muriro bariko barakorerako ubushakashatsi. Bariko bakoresha n'ibikoresho vyabigenewe.

Icumba cubakitse neza. Ariko bakerekana ko hari kubomoka. Ahantu munsi kirimwo umuntu umwe yerekanwa n'amaguru, ko ahagaze.

Ikibanza giteguye neza cerekana ko hari aho bakorera ubushakashatsi bakerekana, kandi igikoresho c'ukuzimya umuriro iyo ubateye.

Akabati babikamwo ibitabo kegamiye uruhome rw'ubakishijwe amatafari ahiye. Hasi hakaba hariho ibikoresho bifise amabara atukura n'ayandi y'ubururu. Igisegure kiri hejuru y'ako kabati.

Igicapo ,kiri k’urupapuro ruri kuruhome rwubakishijwe amatafari ahiye , ruriko ibice vy’umubiri, umutwe , amaso, amaboko, amaguru, amano, intoke, ururimi, uruhanga n’ibindi.

Utubati tubiri twegamiye impome zubakishijwe amatafari ahiye, ibitabo bikaba bitonze neza, hejuru hakaba hariho ibikoresho vy'ingumvu bitanga umuco.

Ububati bubiri bwegamiye impome zubakishije amatafari ahiye, huzuye ibitabo kandi hasi hari ibindi bikoresho bifise amabara y'ubururu n'ayatukura, harimwo n'ikaziye, hejuru y'akabati hari umukaze w'ukuryamako.

Igishushanyo c'umutima kigabuyemwo gatandatu gishushanyije ,ku rupapuro ruri ku rukuta rwubakishijwe amatafari ahiye cerekana inzira amaraso acamwo ayinjira n'ayas

Akabatika ibitabo bishaje n'ibidashaje kegamiye urukuta rukozwe mu matafari ahiye hasi hasize isima.

Ku ruhome rwubakishije amatafarahiye hari isa namu yerekana ibice bitandatu vy'umutima, kandi no mw'ishuri vyari bigoye kwiga uko amaraso atembera cane.

Ibishushanyo bitandukanye biri ku rukuta rubakishijwe amatafari ahiye muri vyo harimwo kimwe cerekana uko afurika n'ibihugu biyigize mubatsi.

Icumba kirimwo ibikoresho bitandukanye, harimwo akabati ko kubikamwo ibitabo, hejuru hakaba hariho imatera, kegamiye k'urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Ikintu kimeze n'impuzu bahometse ku ruhome bakoresheje imisumari. Gicafyeko inkorofani, ipanga, igipawa, urukero, isuka, isipiri n'umukubuzo w'ikizungu ukoreshejwe amenyo y'ivyuma.

Abana bari imbere y'amashure ashaje akeneye gusubirwamo, bambaye impuzu z'ikaki hepfo hejuru hakaba hariho ubururu. N'umwana ariko arabaraba hari ahantu hari icijiji.

Ibibuga bibiri vy'umupira w'amaboko vyerekana igice kimwe. Ikindi ntikiboneka. Inyuma hubatswe inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ariko irashaje ikeneye gusigwa canke igasubirwamwo igasa neza.

Inzu ishaje iri mbere yifise amabati asa nagahama igiti cisagahaye kiri hagufi ibomba banywerako amazi rishaje, kandi rikenewe yuko rosubirwamwo.

Ishuri riboneka ko rishaje bariko bararisubiramwo, amadirisha ntayariko, imyango nayo nyene, intebe ziraboneka ko zishaje zikwiye gusubirwamwo kugira ngo haboneke neza.

Icumba kirimwa dutebe dutoduto, bibonekako ari dutebe twabana, ni ishuri ry'abana bakiri bato n'ikibaho caho kirirabura, kandi kira hantu hagufi kuburyo’ umwana ashobora kubahashikiraa mukwandika harimo umuntu umwe akuze yambaye umupira wirabura.

Mu rwinjiriro rw'ahantu hitwa Matutina: Ni ishure riboneka ko ryari ryiza kera bikenewe ko risubirwamwo kugira ngo ribandanye risa neza . Impande zose, harimwo ibiti vyisakaye kandi vyiza.

Icumba gishajije gisize irangi hasi risa nagahama, impome zose iziboneka zisize irangi rimwe n'idari, intebe nazo zitonze k'umurongo.

Inyubakwa iboneka ko iri ko irubakwa ntibarayiheza igeretse rimwe, kandi ishobora kuba ari ndende hejuru haboneka ko imvura ishobora kugwai bicu harimwo ibindi bicu vyirabura.

Akazu kaboneka ko kubakishijwe imbaho kandi gashobora kuba ariho bimburira ivyo barimye, hafi hari umurima urimwo ubwoko bw'amashu ntazi izina, hirya hariho ibiti vy'imishirakuri.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi ,rihagaze mukibuga kigizwe n'umusenyi. Amashure ar'imbere yaryo abonekako arayakera ariko asize irangi ry'umuhondo, hejuru haraboneka yuko harimwo ibicu bishobora kuvamwo imvura.

Urubaho rwiza rwirabura ruri ku ruhome rwubakishije n'amatafari ahiye handitseko ijambo rivuga ngo ko bazovuga amanota ku munsi wa gatanu sa tanu zuzuye.

Ibarabara riboneka yuko rikiriko rirakogwa riracafise amasinde, riri hafi y'amashure, kandi hirya naho hakaba urusengero gwerekanwa n'umusaraba uri hejuru mugasongero.

Igitabo kiboneka ko cakorewe mu gihugu c'uburundi n'igitabo c'ibiharuro hacapfyeko abana bato, n'ico muwa kane amashuri atangura.

Icumba kibonekako gisa nabi, harimwo n'intebe zavunjaguritse. Urubaho rwaho rucafyeko intebe, igipanga n'ikaramu n'indobo. Biboneka ko ico cumba cari ishure.

Umugore ariko arigisha ariko yandika k'urubaho rufise ibara ryirabura bamwita umwarimukazi ,abo ariko arigisha bambaye umwambaro w'ishure wakaki, ntibariko barakwirikira bicaye uko bishakiye.

Amazu menshi yubatswe yegeranye. Kandi aboneka ko ar'aya kera. Ariko harimwo imwe isize irangi ryera. Hejuru haboneka ko hashobora kugwa imvura. Hagufi hakaba igiti gishobora kuba cisakaye kandi kinini.

Ahantu hahomaguritse kumbure bitewe n' amazi y imivo , harimwo n' ibendera, hirya habonekaho harih' amazu n' imodoka, biboneka neza k' arahant' abantu bakorer' akazi.

Umugore ahetse umwana ari imbere ku kibaho. Ashobokako kuba ariko ariga kwandika indome. Ntiyaciye mw'ishuri, ariko ararondera ubumenyi.

Amashure yubatsw' atonze k' umurongo, araboneka k' arimashasha nah' isim' itanguye kuvungagurika hasi, imbere y'ishuri har' intebe y' abanyeshure kandi za ntebe nziza.

Umupira ubangishijwe imigozi ivuye ku bitenge vyashaje n'ubumwanya bwuzuye inginagina, ukaba uteretse ahantu hasi kwisima.

Udupapuro ruri ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye. Rwanditsweho ibiharuro kuva kuri rimwe gushitsa kw'icumi no kuva kuri cumi na rimwe gushika kuri mirongo ibiri.

Urupapuro rwashizwe ku ruhomi kubakishije amatafarahiye rwanditseko ibintu birenga cumi kimwe ni' ukugira indero kudacegwa kwizera kuvugisha ukuri kudahohotera abandi ni ukwemera.

Umwarimu w'umugore, bamwita umwarimukazi ahetse n'umwana ariko arigisha bibonekanako abana bariko barakurikira bagomba nokumwishura, kandi ayomashure yubakishije ivyondo.

Inzu yubatswe neza amadirisha n'imiryango vyubakishijwe isima n'ivyma, hariho n'inzira ndende ihuza imbere n'inyuma, kandi hateye igiti c'ivoka cisakaye kitari muri vyabindi biba birebire, ariko biba bigufi, gishobora kuzoba gifise ivyamwa vyiza.

Ikibuga caho bakinira abana umupira, biboneka ko case imigaga kandi bishoboka ko iyo migaga yatewe nabino ibiti, haboneka ko hari ishure, ikimenyamenya nuwo munyeshure ari murico kibuga kandi numwe.

Urupapuro ruri kuruhome rucafyeko umupira wo gukina, intebe yo kwicarako, igiti ikaramu, igitabu n'agacamurongo.

Amashure biboneka ko ari ayakera, bikwiye ko bayasubiramwo agasa neza. Abana bari gukina, ntibaronka aho bakinira ngo bidagadure. Bikwiye ko bakwiye kwagura ivyo bikorwa.

Inzu ndende biboneka ko igeretsweko rimwe, munsi hariyo umukobwa ariko aratambuka, imiryango yayo isize irangi ry'ubururu, ikiboneka ko nuko imbere yaryo hariho inzu ifise amabati y'ubururu.

Urubaho rwegamitse ku ruhome; ariko bashobora kurukuraho, rwanditseho indome, kuva kuri a gushika ku ndome yanyuma, uko ari mirongo ibiri na zitandatu, no kuva ku busa gushika kw'icumi; ivyo navyo ni ibiharuro; hasi hari isandugu, irugaye, harashaje, hagiye gusubirwamwo hagasa neza.

Amashure yubatswe atonze ku murongo. Inkingi zayo z'imbere hafi n'ikibuga c'ibivu zisize amabara y'ubururu. Igiti kiriko ikengeri bavuza kugira ngo abana bagende gukina. Ikirere gisa neza nta nvura ihari.

Abana bakiri bato bambaye imyambaro y'ishuri biboneka yuko bari kw'ishuri, n'ishuri ryaho ntiriboneka neza, umwe muri bo afise isahani niniya.

Harashajije, ibiti vyaho biteyek' umurongo vyerekan' urugo, amazu yaho arubatse, yubatswe neza, arik' arashaje bikwiyeko bongera kuyasiga hagasa neza, hejur' ikirere gisa neza, ibicu birera.

Umwarim umugore bita umwari mukazi, ariko yandika ku rubaho rwirabura abana bari inyuma yiwe bakaba bambaye impuzu za kaki bicaye ku ntebe hariko barakurikira abandi bariko barasamara.

Rr rusangi ivisa akamarokanini cane hantu hakuranira abana benshi ni co gituma ku mashuri yose atandukanyi haba ku mashuri matomato y abisumbuye canke nayo abana bakiri bato bateza kuba bagiza ubw'iherero rusange haba ku bahungu canke kubakobwa ku buryo bwo kantu abahungu bagenda kugira ubwiereo rusange ni co gituma hateza kuba hariho n'amazi ashobora gufasha mu gihe abana bahijeje gukoraiwo ubw'iherero batezo kuronka amazi ashobora kumanura ivyoiyo myandabaa tishizeho bagakoresha ayo mazi kugira ngo ayimanure mu binogo vyabigenewe.

Umwarimu yambaye amarori ari imbere y'abanyeshuri ariko yigisha icigwa kirimwo ibiharuro, abana bariko barakurikira habonekamwo abana bane gusa, harimwo umwe yambaye umupira ufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Icumba kiboneka ko giteguye neza intebe zitonze ku murongo ntabantu bari muri co zikozwe muvyumba no mu mbaho impome zishize irangi ryera hasa neza.

Icumba gisa neza cane giteguwe neza kirimwo intebe zikozwe muvyuma no mumbaho kandi risize irangi ryurwatsi rubisi ritaboneka neza ntabantu barimwo

Ishuri ryakira abana bagicuka ,n’abandi bari haruguru gato . Ryitwa inyenyeri z’ejo. Ni heza. Ikirere gisa neza kandi ntamvura ihari.

Urupapuro ruri kuruhome gwerekana ibiranga ishure harimwo kugira indero, kudacegwa, kugirana icizere, gukundana no kumenya ko kizira kurenganya uwundi.

Inzu zitonze kumurongo, ziboneka ko ari iza kera, harimwo iyisize ibara ryera n'imiryango yayo ifise ibara ry'ubururu. Hari igiti cisakaye gisa neza, mukirere hejuru, ibicu vyerekana ko imvura ishobora kugwa.

Icumba gifise impome nidare isizwe irangi rimwe risa intebe zitonze kumurongo kandi zikomeye hasi hasinzwe irangi risa niritukura kandi niheza ntabantu bahari barimwo

Ahantu hasa neza cane hari inyubako igeretse kabiri aboneko ifise ivyumba vyinshi, kandi biboneka ko ari abana bato bahiga n'igiti cawo gisa neza ikirere nta mvura iboneka ko ishobora kugwa.

Icumba kirimwo abana benshi ,harimwo n'umugore yambaye igitambara, kiboneka ko gicafyemwo utuntu tunezereza abana, kandi biboneka ko haba har'umunsi mukuru w'ibibondo.

Icumba cagutse kirimwo imitaka ibiri umwe ufise ibara ritukura nuwundi ufise ibara ritukura cane hakaba harimwo imashini zisohora impapuro n'ububati bubiri bwegamiye uruhome burimwo ibitabo

Urubaho ruri ku ruhome gubakisije amatafari ahiye handitsweko utubazo kamwe muri two kavuga batange ijambo ririmwo indome zanditse kuri urwo rubaho irindi ngo buzuze amajambo ari aho kubaho.

Imbere y'amashuri, Ibiti b'isakaye abanyeshuri benshi bacagatiye ibendera .Hafi yaryo hakaba hari umuntu yambaye impuzu zirabura uwundi hino akaba yasokoroye umutwe umoye.

Kuruhome, rucafyeko abana batatu, bambaye impuzu zigomba gusa numuhondo, bariko barakina umupira. Ufis ibara ritukura. Hasi hateye ivyatsi, kandi vyinshi.

Ubumwanya bw'inginagina, buri hamwe utekeye hamwe. Bubangishijwe n'imigozi ivuye ku mpuzu zashaje bikagira umupira wo gukina mu buryo bw'ikirundi.

Amasahani atari make agaramye ari kuntebe hejuru biboneka ko arayo gushirako umucuzi, hirya hari ayandi masahani arikp ubugari biboneka ko agomba kugaburira abantu benshi.

Icumba giteguwe neza gisa neza kirimwo n'intebe zisukuye zisize amarangi y'umuhondo n'amameza akoze ku buhinga bwa kijambere, ku nkuta hegamiye ububati bukozwe mu buhinga bwa kijambere burimwo n'ibitabo, ibitabo vyinshi bitari bike.

Ibarabara riboneka ko rikiriko rirakorwa. Ntibarariheza. Haracariho ibirundo vy'amabuye. Haruguru yaho, hubatse amashuri. kandi aho hantu, haraboneka neza ko hakanye.

Icumba gifise impome zisize irangi ry'umuhondo utuzuye, urubaho nagwo ni rurerure rusize ibara ryirabura, intebe zuzuye ico cumba nta muntu numwe ari aho hantu, kandi hasi hasize isima.

Amashure yubatse atonze ku muronogo bibonekako ari mashasha. Abana bahiga, bambaye imyambaro y'ubururu gusa. Hariho n'umwana ari mu kibuga, yambaye umupira ugomba gutukura.

Ahantu binjirira bagiye mw'ishuri rya matutina haboneka ko kera hari hase neza ariko ubu harashaje hakwiye gusubigwamwo amarangi bakayasubiramwo byose ibo mpafu n'iburyo hari ibiti vy'isakaye vyiza.

Umubumbe w'isi ufise amabara y'umuhondo; nay'urwatsi rubisi; nay'ubururu uteretse hejuru y'intebe n'urukuta rufise ibara ryirabura.

Ikibuga c'umupira hirya yaho hariho amazu imwe ifunguye y'amadirisha abiri hejuru ikirere gifise ibara ryera n'iry'ubururu.

Imodoka yerekanye igice c'imbere iri musi y'ibiti bibiri vyisakaye hirya yaho hari amashure atonze ku murongo ivyuma biri kurayo mashure bisize ibara ry'ubururu.

Ikirere cerekana ko imvura igirirwe n'amashuri yerekana neza ko amaze igihe atarasirwa irangi n'igiti gifise amababi y'irwatsi bubisi cisiakaye.

Ishuri zitatu zubatswe hamwe ziboneka ko zidafise isuku inzugi zayo zifise ibara ry'umuhondo hagati y'amashuri abari hateye igiti gifise amababi y'urwatsi rubisi.

Icumba c'ishure gifise impome zisizweko ibara ry'umuhondo, amadirisha arafunguye, akoreshejwe ibiyo. Intebe zikoreshejwe ivyuma n'ibiti, zihagaze ahasize isima.

Urubaho rufise ibara ryirabura ruriko umywitozo wanditse ngo indwi kugwiza nico giharuro nyene guteranya rimwe bingana bingahe umwana ariko aragikora ariko agikora neza kandi vyerekana ko aza kugitora

Icumba kiyizwe n'impome z'umuhondo zicafyeko ibintu bitandukanye, kandi gisharije kirimwo abana benshi harimwo n'umugore yambaye igitambara.

Icumba kirimwo umutaka utukura ufise n'akandi kantu kariko gafise ibara ryera harimwo n'intebe z'ukwicarako n'akabati karimwo ibitabo hafi yaho hari ivyuma bikoreshwa mw'ikoranabuhanga.

Abana bari mu kibuga bariko baratambuka bambaye impuzu z'amabara abiri, rimwe ry'ubururu irindi rya kaki, amashuri ashaje afise irangi ritukura rishaje.

Icumba cerekana aho abana b'incuke biga. Bicara ku ntebe zikoze neza, urubaho rwabo rusa n'urwatsi rubisi.

Umwana yibereye ku kivuma. Imbere hari inzu yubatswe, isakajwe amategura. Biboneka ko igezwe gusubirwamwo. Iri hagati y'ibiti biyizungurutse.

Ikibuga c'umupira kiri imbere y'amashure giteyemwo ivyatsi vy'urwatsi rubisi. Ikirere kiboneka ko gisa neza, ata mvura ishobora kurwa muri uyo mwanya.

Icumba kirimwo intebe zo kwicarako n'imeza, harimwo n'umutaka utukura n'ivyuma vyikorana buhanga. Hariho n'akabati ko kubikamwo ibitabo.

Hagati mu kibuga c'umupira w'amaboko. Abagabo bambaye impuzu zimwe zanditseko inyuma. Igiti cisakaye. Musi yaco, umwana ariko aratambuka yambaye impuzu isa n'umuhondo.

Ishure rifise imiryango y'urwatsi rubisi. Abana bambaye imyambaro ifise amabara y'ubururu na kaki.

Intebe z'abantu bicarako zipanze ku murongo n'abantu bahagaze ku mpande yazo n'imodoka zibiri hariho n'ibiti biteye ku murongo vy'amababi y'urwatsi rubisi.

Inkuta z’ishuri ,zisizwe irangi rigomba kwera. Hasi naho aho abanyeshure bahonyora, hasize ibara ritukura. Intebe ziri mw’iryo shure ziri hafi gushika mirongibiri na zibiri.

Amazu atari make arimwo imwe ifise umwango n'amadirisha abiri, imbere hakaba hariho ikibuga c'umupira gifise ivyatsi vy'urwasi rubisi, hejuru herekana ko hari ibicu vyera n'igice gifise ibara ry'ubururu.

Umuryang' ufunguye wibara ry' urwatsi rubisi werekan' ubwiherero bushaje, buhumekera mutudirisha tubiri, y' ubatswe n' amatafar' ahiye.

Igiti cisakaye kigufi kiri hafi y' inyubakwa igeretse rimwe. Ifise ivyuma bisize amabara atukura. Hafi yaho hari ikibuga c' ibivu.

Igishushanyo kiriko abana batatu bariko barakina umupira ufise ibara ritukura n'ivyatsi biteye ahantu vy'urwatsi rubisi.

Urubaho rwirabura rukikujwe n'imbaho rwanditse ko ibibazo bibiri birimwo indome mbwe n'indi yitwa nga.

Amabendera abiri yadugijwe. Ari imbere y'inyubakwa zifise amabati y'urwatsi rubisi. Hakikujwe n'ivyatsi bifise amabara y'urwatsi rubisi kandi.

Icumba kirimwo ibikoresho bita inyurabwonko harimo mugabo yambaye ishatsi n'umupira, ariko araba ireresi muri yo nyurabwonko.

Icumba gisukuye neza cane gifise n'akabati kikoreye ibikombe vyubwoko butanu butandukanye gifise n'idare ryērékana ko ryakozwe ku buhinga bwanone.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari ahiye, gasakajwe amabati, gasigishije ibara igomba gusa numuhondo, imiryango yayo yugurukiye imbere, hirya yaho hari ibiti.

Ububati bubiri kamwe kikoreye umubumbe wise hasi hari umutaka utukura n'intebe iruhande zi ukwicarako hirya yaho hakaba ivyuma vy'ikoranabuhanga urukuta hariho ijo janyu.

Ibiti biteye ku murongo harimwo n'idarapo k'igihugu c'Uburundi. Harimwo n'amashuri ashaje kandi ashobora kuba ari make twokwita amashuri y'abana bakiri bato.

Abantu bahagaze hagati y'imodoka, iboneka ko hariho uwuriko arabaha amabwiriza. Hirya yaho hubatse amazu n'ibiti birebire bisa neza.

Ikirere kiboneka neza ko atamvura igwa hubatse amazu y'amashuri imbere hariho ikibuga c'ibivu hari mutwatsi duke turwatsi rubisi.

Urusi ruboneka neza ko ari urw'inombe hubatswe amashure, abana bahiga bambaye imyambaro itandukanye. Kandi hirya yaho hari ibitoki.

Igice c'ishuri ciza gifise amadirisha y'urwatsi rubisi, hakubuye hasi, imbere hakaba hariho ivyatsi vy'urwatsi rubisi n'ibiti bifise amababi atotahaye vyisakaye.

Abana babahungu n' abakobwa bambay' imyambaro yo kwinonor' imitsi barikumwe n' uwubigisha, bari hagati y'imodoka z' ubwoko butandukanye, ibiti bisa neza, hejuru harabonekako hashobora kugw' imvura

Impuzu yera ishashe ahantu icafyeko ibikoresho vy'ukurima harimwo inkorofani, isuka, umupanga, ikibezi.

Indobo ifise ibara ryera yanditseko indome z'ubururu, n'inkuta z'inzu zisize amabara ashaje.

Urubaho rwirabura. Ruhometse ku rukuta rusizwe ibara rigomba gusa n'umuhondo. Biraboneka ko hari umuntu ariko arigisha abandi. Ukuboko kuboneka kwonyene, gituma urutoke icigwa bagezeko.

Agakoresho bashiramwo imyanda. Kari hafi y'uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye. Muri ico cumba, harimwo intebe z'abana bicarako. Hasi hasize isima.

Ibendera ry'igihugu c'Uburundi, rir'imbere y'inyubakwa yubatswe mu buryo bwa kijambere. Biboneka neza ko ari ishure rikomeye. Kandi hari abana bariko barahakinira banezerwe.

Abana bambaye imyambaro y'ubwoko bubiri, bari mu kibuga imbere y'amashuri, idarapo ry'igihugu c'Uburundi rihagaze imbere y'ishuri, hagati hakaba harimwo n'igiti kirekire c'amababi y'urwatsi rubisi.

Akazu ka sugumwe kubakishije amatafari ahiye gashaje. Gafise imiryango itugarika, kandi nta n'isuku gafise.

Ishure riboneka yuko rifise isuku, ririmwo intebe z'abanyeshure bicarako, zishobora kuba zingana na mirongo ibiri na zitanu, inkuta ziyo shuri zirasize irangi, aho bahonyora hasize irangi ritukura.

Umupira uteretswe hasi ku isima. Ubangishijwe imigozi ivuye mu mishambara y'impuzu. Amashashe ayakoresheje afise ibara ry'inginagina.

abana bari mbere y'ishuri rishaje riboneka neza ko ridaherukwa gusigwa bambaye impuzu zirimwo amabara atukura

Urukuta ruriko indome mirongo ibiri na zitandatu kuva kuri A gushika kuri Z, n'ibiharuro kuva kuri ubusa gushika kuri cenda, hafi yaho hakaba hateye ivyatsi vy'urwatsi rubisi kandi hasa neza.

Amazu atandukanye mu bwaguke harimwo imwe ifise ibara ryera n'imiryango yayo y'ubururu, igiti cisakaye imbere yaco hari ivyatsi bidakwiye hose vy'urwatsi rubisi.

Urubaho rwirabura rwanditseko n'ingwa zibiri imwe y'umuhondo iyindi yera ibiharuro vyanditseko ni kuva kuri rimwe gushika amajana icenda na mirongo irindwi

Ahantu herekana ko hari ishuri ry' abana bakiri bato, uruhome gwanditseko utunyenyeri twejo hazoza.

Icumba kirimwo ibikoresho vyikoranabuhanga harimwo n'umutaka ufise ibara ryera n'iritukura, harimwo n'akabati karimwo n'ibitabo n'intebe zo kwicarako.

Abana bariko barakina bambaye impuzu zifise amabara abiri rimwe ry'ubururu irindi ritukura amashuri afise imiryango y'ubururu n'amabati yera yubakishijwe na matafari ahiye hirya yaho hari ikigega c'amazi.

Icumbo c'abana bigiramo harimwo ibikoresho bakoresha muri ivyo vyigwa harasharije hariho n'uducapo twinshi tubanezereza.

Urukuta ruriko abana batatu bambaye impuzu z’umuhondo bariko bakina umupira ufise ibara ritukura, iruhande hakaba hariho ivyatsi biteyeho bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Icumba kitagira isuku gipanzemwo ibitabo mu kabati ifise intebe hejuru yazo hamanitse impuzu zifise amabara atandukanye.

ikibaho gifise ibara ryirabura canditse ko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika ku majana cenda na mirongo irindwi kikaba kiri ku rukuta rw'amatafari ahiye.

Urubaho rwanditse ko ibiharuro vyo kugwiza n'ivyo kugabura, nuriko ruhome rwubakeshijwe amatafari ahiye kandi hasa neza.

Icumba kinini kirimwo abantu benshi abanyeshuri bicaye imbere bariko barabazwa n'umugabo yambaye mupira wirabura uwuriko arafata amashusho n'amareresi ahagaze imbere y'abarorerezi.

Ikibuga c'umupira w'amaguru, inyuma yaco hari ikiziba. Hejuru ibicu bibonekamwo birimwo imvura ishobora kugwa umwanya n'umwanya. Ntihasa neza, hashobora kwirabura.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndende igeretseko rimwe, ifise aho bahemera hari utudirisha duto duto. Musi hicayemwo umuntu yambaye impuzu zera, hejuru ibicu biboneka ko imvura ishobora kurwa.

Umugabo ahagaze hafi y'imodoko ifise ibara ryirabura nawe nyene yambaye umupira wirabura, hafi hakaba hariho amabedera abiri ariko arahugabana, hepfo hakaba hariho imodoka ziri musi yy'igiti, hirya hakaba hubatse ama nzu nenshi afise amabati adasa, hejuru mukirere ibicu vyerekana ko imvura ko ishobora kurwa umwanya numwanya.

Imbere y' inzu ndende hahagaze ibendera ry' igihugu c' Uburundi hafi y'igiti gikura kija hejuru hirya inzu igeretse kabiri isa neza inyuma inzu yubakishijwe ibiyo kandi nziza.

Ibendera ry'igihugu cu Burundi riri imbere y'inyubakwa ndende igeretse ko kabiri hakaba imbere hari ikibuga c'inginagina imodoka ziri munsi y'ibiti vyisakaye.

Urubaho gwubatse k'uruhome gwanditseko ikirangamisi cerekana ingene ivyigwa bizogenda biratangwa n'amasaha yavyo kandi ibibazo biregereje

Umuntu umwe asokoroye umutwe; n'uwundi ariko aratambuka yambaye ipantaro yera; n'umupira wirabura; ahindukiye amaja ibubamfu. Bari munsi y'inzu isize amarangi y'umuhondo; n'irindi ry'ubururu ritaboneka neza.

Inzu zitonze kumurongo ,zibonekako arizakera, kandi n'amabati yazo arashaje , imbere har' urugo rurimwo umusenyi, hejuru ikirere kibonekako imvura atayihari. Ibicu birera.

Icumba kirimwo umwarimu w'umugore, bamwita umwarimukazi, yigisha abanyeshure bambaye imyambaro y'ubururu hasi, hejuru hakaba hari ibara ryera, gifise n'ikibaho kirekire gisize ibara ry'irabura.

Umuntu ahagaze impande yimodoka ifise ibara ryirabura, hafi hakaba hariho amabendera abiri ariko arahungabana, hepfo hakaba hari imodoka zihagaze munsi yigiti cisakaye, ikibuga naco nicibivu.

Ivyatsi vyiza vyerekana ko umuntu ashobora kuhicara akaharuhukira inzu ir'imbere yubatswe mubuhinga buteye imbere n'ijambo rihanditse rira vyerekana neza .

Ibendera rihagaze hagati mu kibuga c'ibivu, umuntu umwe ariko aratembera mur'ico kibuga haboneka ko hirya hari amashuri ashaje akenewe gusubirwamwo, ikirere gisa neza nta mvura ihari.

Umugore ariko arigisha abana bamwita umwarimukazi bariko bariga kandi muri abo bana harimwo n' abazungu ico mbona coco ni ya mashure azimvye.

Igiti kibonekako gifis’amababi y’umwembe. Kiri hejuru ,y’akazu aho bagurira ikintu co kurya canke co kunwa. Amata, cank’utundi tuntu. Hafi har’inzu nziza ifis’amabati agomba gutukura.

Icumba kiboneka ko ari shuri, urubaho rwaho rufise ibihimba bitatu, idirisha ry'igishuri ryaramenetse rikenewe gusubirwamwo, bakahatera ibiyo ayo mashuri kandi arashaje.

Ikibuga c'ibivu. Imbere hariho ishuri ryubatse kandi riboneka ko ari ryiza. Ikirere gisa neza. Ibicu birera nta mvura iboneka ko ishobora kugwa umwanya n'umwanya.

Abana b’abakobwa biboneka yuko bambaye impuzu zo kw’ishure. Imbere yabo, harih’umugabo, Muraho harihuwicaye kw’ibuye ,bibonekako bari kw’ishuri.

Ahantu hubakitse neza, inzu zibiri zimeze nkizifatanye kandi zigeretseko kabiri kabiri, iboneka ko ari nk’ishure ryisumbuye iri mu rwego rwa kaminuza.

Amabendera abiri harimwo n'Ibendera ry'Uburundi riri ahantu mukibuga hari ibivu, hafi yaryo hari abana bavuye kw'ishure babahungu batanu, hagufi yaho hari imodoka, ariko aho hantu umenga ni ishure.

Abana bicaye mu cumba ku ntebe biboneka ko bari mw’ishure ariko biboneka ko ari nk’isanamu ya kera ,bambaye amashati yera , uwuhagaze imbere niwe aboneka ko yambaye ijipo yirabura.

Inyubakwa ndende, iboneka ko ishoboka ko ari ishure n'ubwo atacemeza mfise, har'abantu bambaye amataburiya ariyo mpuzu bakoresha bariko bariga, hafi yaho hakaba hari iyigeretse rimwe, hejuru haraboneka ko hashobora kugwa imvura.

Inzu ndende yubatse nk' ishure. Ariko ishaje. Bayisize amarangi yoca isa neza. Hejuru hari ibicu biboneka neza na neza yuko imvura ishobora kugwa n'umwanya n'umwanya.

Urubaho ruri k'uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, handitsweko ikirangamisi kiriko ivyigwa ingene bizogenda birakurikirana n'amasaha bizotwara.

Ikirangaminsi cerekana ibibazo ingene bizogenda biratangwa, k'umusi, amatariki, uko bizogenda biragenda. Kimanitswe ku ruhome, rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ikibuga cibivu hafi yaco hari igiti gisakaye muburyo bwaco hariho igiti citwa ikigazi hejuru hakaba hariho umuco ibicu biboneka kwatamvura irimwo ntayirwa

Ikibuga cibivu harimwo icijiji kivuye kumwango kandi ukoreshejwe ivyuma. hejuru Hakaba hariho nibindi bisongoye biboneka ko nizuba ko rirengeye uburyo y'umwango.

Ikibuga c'ibivu habonekamwo ko harimwo icijiji c'umwango ukoze mu vyuma. Hejuru bongeyeho ivyuma bisongoye, biboneka ko izuba ryarenze kandi ryarengeye iburyo.

Inyubakwa zibiri zimeze nk'izifatanye kandi ziboneka ko zigeretse kabiri harimwo n'ivyumba vyinshi. Ndabona neza ko ar'ishure riri mugwego rwa kaminuza kandi ni heza cane.

Amabendera atatu adasa ari imbere y’ibyubakwa ndende, yubakishijwe amatafari ahiye biboneka ko harimwo n’ivyumba vyinshi kandi hakorerwa n’ibintu bitandukanye, hirya y’ibiti hariyo n’ayandi mazu.

Inyubakwa ndende igeretsweko rimwe. Ifise imiryango y'ubururu, n'amadirisha ni ay'ubururu. Hari umukobwa ahagaze hasi, ariko aratambuka. Imbere y'iyo nyubaka, haboneka ko hari iyindi nzu ifise amabati y'ubwatsi rubisi.

Mu kibuga c'ibivu, harimwo icijiji ,kiboneka ko kivuye ku mwango ukoreshejwe ivyuma, hejuru bakaba bakoresheje ibisongoye kugira ngo abantu ntibazocurireko, biboneka ko izuba rirengeye iburyo bw'ico cuma.

Amashure yubatswe atonze ku murongo, naya kera biraboneka ko ashaje akwiye gusubirwamwo ikibuga caho n'icibivu, hejuru mu kirere habonekako imvura ishobora ku rwa.

Ibendera ,ry’igihugu c’uburundi rihagaze mukibuga c’ibivu imbere y’amashure. Umunt’umwe arikw’aratambuka yambaye ishati yera. Hejuru haboneka neza kw’atamvura igomba kugwa. Ibicu birera.

Imbere y’inyubakwa igeretseko rimye, ifise n'ivyumba vyinshi, hari ibendera riri mu kibuga hagati. Hirya hafi y’inyubakwa hari igiti gito ariko kimeze nk’igisakaye, kandi ni heza.

Abanyeshuri bar'imbere y'inzu igeretsweho rimwe kandi bariko baratambuka mu kibuga c'ibivu imbere kure hari ibendera riri mbere y'inyubako ndende ifise ibiyo vy'ubururu

N'inzu ishaje ifise umwango utukura, imbere hari ikibuga c'ibivu ,hejuru ikirere kiboneka ko ata mvura iriho igomba kugwa.

Inzu igeretse rimwe, imbere yayo hari igiti c’isakaye nabanyeshure bari gutambuka bambaye impuzu zitandukanye, ikirere naco kiboneka neza ko hashobora kugwa imvura.

Inzu y'umuntu idafise urugo, imbere yayo harih'icuma gishinze gifise irangi ritukura, n'ivyatsi biteyeho, n'ibiti biteyeho bifise amababi y'urwatsi rubisi.

Amabendera atatu atandukanye amabara harimwo iryo igihugu c'uburundi ari mbere y'inyubakwa ndende iri hafi y'ibiti vyisakaye bifise amababi ikoa sibobisi.

Inzu ziboneka ko arizakera igiti kihari cerekana ubwiza butuma haboneka neza hejuru ikirere kimeze neza nta mvura.

Amashure yubatse ahantu heza. Abanyeshure bahiga bambara impuzu zifise amabara abiri, rimwe ry'umuhondo irindi ritukura hateye ivyatsi vyurwatsi rubisi n'ibiti bisakaye bifise amababi asa neza.

Hejuru mu kirere ntamvura ihaboneka ,inyubakwa igeretse kabiri iruhande yayo iyindi ishaje, ikibuga c'ibivu ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi.

Umuryango wugurukira imbere mw'ishuri, urubaho ni rurerure rusize ibara ryirabura, impome zubakishijwe amatafari ahiye, bahemera mu tudirisha duto duto.

Icapa cerekana ishuri ryiswe umutagatifu Gaburiyeli, aho binjirira hugajwe n'urugi rusa n'isima, hateye ibiti bifise amababi y'urwatsi rubisi.

Impuzu zanikiye ku mugozi harimwo nizo kwinonora imitsi zifise ibara ryera n'izindi zanikiye zisa n'umuhondo harimwo n'igitenge n'urupapuro rwanditseko.

Ikibuga c'ibivu harimwo icijije kibonekako kivuye ku mwango w'ivyuma, kandi ufise ibintu bisongoye hejuru.

Igiti gisakaye hafi yaco hari ibendera rihungabanira hagati mukibuga bakiniramwo umupira c'ivu hepfo hari inzu y'amabati atukura, ikirere gisa neza ariko ibicu biboneka ko hashobora kurwa imvura.

Akabati gashaje kugajwe n' igufuri, kari imbere y' urukuta rufise umugaga hejuru ibubamfu n' intebe biboneka neza ko ari mwishuri rishaje.

Ikirere hejuru gisa neza ibicu ntamvura irimwo amazu yubatse kumurongo imbere yaho ikibuga caho nicibivu

ikibuga c' inginagina ibiti vyisakaye inzu zibonekako arizakera hejuru ibicu vyerekana ko atamvura ihari hasa neza

Inyubakwa ndende igeretse kabiri. Hafi hari izisanzwe. Ikibuga ni ic'ibivu. Ikirere kiraboneka ko imvura ishobora kugwa.

Inyubakwa iboneka neza ko ari ishuri, rifise imiryango isizwe irangi ry'ubururu amabati arera imbere yaho hateye igitoki.

Inzu ishaje ifise amadirisha atatu. Irihafi y'iyindi ndende igeretse kabiri. Imbere yazo, ikibuga c'ibivu n'ivyatsi biteye vy'urwatsi rubisi, hejuru ikirere kimeze neza, ntamvura.

Akameza Kari mu nfuruka y' ibihome bibiri bisigishijwe irangi ry' umuhondo . I bubanfu ,Ku rukuta rumwe, hariho urubaho rwirabura .

Ibicu biboneka ko imvura ishobora kurwa umwanya numwanya. ikibuga nicibivu, umuryango wivyuma wugurukira imbere.

Inzu ifise impome ziriko irangi ry'umuhondo n'ubururu butaboneka neza; umuntu asokoroye umutwe n'uwundi ariko aratambuka afise umupira wirabura n'ipantaro yera aravye amaja ibubamfu.

Ucishije mw'idirisha ryerekanywe urabona hirya hubatse amazu yakijambere yubakishijwe ivyuma n'ibiyo; imwe isakajwe amabati atukura.

Icumba kirimwo imashini zibiri nyabwonko. Ibindi bintu binyegejwe, bipfutswe n'igitambara cirabura, hari n'akabati gashaje, inkuta zisa n'umuhondo udakeye.

Inyubakwa igeretse kabiri yubatswe mu buhinga buteye imbere, ifise aho bahemera, n'utudirisha duto duto be n'ayandi madirisha aboneka, musi yayo hicaye umuntu umwe, ikirere kiraboneka ko imvura igira igwe.

Ibarabara ry'ibivu, ririmwo imodoka zibiri. Hafi yaho hubatse inzu imwe igeretse, n'ivyatsi vy'urwatsi rubisi, n'ibiti biri ku ruhande, bimeze nk'ivyisakaye, vy'amababi y'icatsi.

Inzu zerekana ko harimwo izigeretse imbere yazo hakaba harimwo abana bagiye kwishuri bambaye impuzu zigizwe n'amabara y’umuhondo nayera, harimwo n'igiti kirekire camababi y'urwatsi rubisi.

Abanyeshuri bicaye ku murongo ku ntebe ziri mu nyubako rishaje imbere yabo hari urubaho rusize ibara ryirabura bakaba bariko barandika mu makaye.

Igikoresho Co mwishure citwa urubaho , rwanditseko ikirangaminsi cibibazo kiri kuruhome rwinzu yubakishije amatafari ahiye.

Ikibanza kibonekako hari abantu baharara, impuzu zabo ziranikiye, impome zigize iyo nzu zisize amabara y’umuhondo. Ikirere caho ntanvura ihari.

Hejuru mu kirere herekana neza ko imvura irikira kuba igomba kurwa amazu atonzeko umurongo aboneka neza ko ari amashuri.

Amashure yubatswe kumurongo Imbere yayo, hariyo igiti cisakaye Kiri hafi yivyuma bisizwe irangi ryubururu .

Icumba cubakishijwe n'amatafari ahiye, gisukaje namabati yera, kurukuta hakaba hariho urubaho rwirabura rwanditseko ingwa yera, hakaba haboneka intebe zibiri z'abanyeshure bicarako.

Ibendera rihagaze hagati mukibuga c'umusenyi hirya hari igiti cisakaye. Ibicu biboneka neza ko imvura igirigwe. Inzu zitonze k'umurongo harimw'iyera niyifise amabati atukura.

Abana baba nyeshure bafise umwambaro wera n'uwirabura, harimwo umwe afise agasakoshi mumugongo gafise ibara ry'isima ariko anywa amazi kw'ibomba.

Ikirere cerekana ko imvura ishobora kukwa inzu igeretse rimwe ifise ivyumba vyinshi abanyeshure bambaye impuzu zera nrizifise ibara ry'umuhondo.

Ishuri isakajwe n'amateguru yubakishijwe n'amatafarahiye n'amabuye imiryango isize irange ry'ubururu umwe wanitseko ndwi.

Inyubakwa ziboneka ko ari iz'abamenyeshamana. Zubatswe ahantu haboneka ko ari inginagina. Ni iza kera, zikenewe gusubirwamwo ku buhinga buteye imbere .

Icumba cubakishijwe amatafara ahiye, gifise naho bahemera hagizwe nutudirisha duto duto dutonze ku murongo, harateguwe haboneka kohagira habere inama.

Inyubakwa zitatu ziboneka neza ko zishaje zubatswe ahantu ruguru zikikujwe n'ibiti vy'imikaratusi.

Igice c'ishuri harimwo umuntu ariko aratambuka afise isakoshi yirabura, n'ishati, n'ipantaro ya kaki, ririko ivyuma bisize irangi ritukura, n'ikirere cerekana ibicu vyera n'ahandi h'ubururu.

Imbere y'ikibuga hubakishijwe isima har'abantu begamiye inzu igeretse rimwe ifise amabara acapfyeko yera. Bambaye amapantaro n'amajipo.

umuntu asokoroye umutwe gusa n'uwundi ariko aratambuka yambaye umupira wirabura n’ipantaro yera, inzu ifise ibara ry'umuhondo n'irindi bara ry'ubururu butaboneka neza.

Igishushanyo cerekana ibihimba vyo mu nda, gicitse ku ruhande rwo hepfo. Ishuri rimaze igihe ridasigwa irangi, intebe zishaje n'idirisha ry'ibiyo.

Umuryango wugurukiye imbere, uruhome rw'ibubamfu ruriko urubaho rurerure rwirabura. Intebe zaho, ni iz'ibiti ziri kw'isima. Biboneka ko ari icumba c'ishure.

Inzu ifise inkuta z'umuhondo, amabati atukura, iruhande hakaba hariho igiti c'amababi y'umuhondo n'ayurwatsi rubisi, musi yaco hari impene iriko irarisha.

Urubaho rwanditseko ikirangaminsi c'ibibazo abana bazokora. Rukaba rusize irangi ryirabura, ruri ku rukuta rw'amatafari ahiye.

Icumba cerekana ko ari ishuri, kirimwo intebe zitonze ku murongo z'abanyeshuri, imbere hariho ikibaho gisize irangi ryirabura, gifise ubuhumekero hejuru ibubamfu butandatu.

Abagabo barikubarubaka ruhome rurerure gubatse gwubakishijwe amatafari ahiye ambaye n'inkofera ku mutwe umugabo, ariko arabakwirikirana umutwe nta mushatsi uriko yimosheje.

Icumba kirimwe ibikoresha ibihanitse, bimwe nivyo umuyaga nkuba, ibindi n'ivyo gukora amareresi, kandi harimwo n’umugabo ahagaze, ariko arakoresha kimwe mubikora amareresi.

Abanyeshure ,bambaye impuzu z'ubururu , n'uduhuzu two musi hejuru dusa n'umuhondo, bariko biga kubaza, kandi bibonekako bariko barabimenya, bitewe no kubona izo ntebe bamaze gukora.

Umunyeshure yambaye impuzu Z’ubururu, ari mucumba c'ubushakashatsi muvyerekeye umuyagankuba. hari ivy'ariko arakora Kandi bishobora kuba bihanitse. ico cirwa Kandi kiragoye.

Abaganga bari mucumba kimwe. Bambaye impuzu zera nubu fukamunwa ikiboneka nuko harimwo uwuriko arabigisha, kandi bashobora kuba bariko biga ibigize ibihimba vy'umuntu.

Abanyeshure bariko biga guteka bambaye utwambaro dutukura, inkofero zera n'udufukamunwa. Bariko barahimbagura ibitunguru, bimwe vy'amababi ibindi navyo vy'amateke.

Amashure yubatse atonze ku murongo. Hepfo, haboneka ko hariho akazu kageretseko rimwe. Ibiti vyisakaye biri hejuru y'iryo shure. Hepfo yaho hakaba hariho akazu gasakaje ivyatsi.

Icumba kirimwo abantu batandukanye bariko bariga, bigishwa n'umuzungu, agakoresha igikoresho citwa imboneshakure, uyundi ari inyuma yabo w'umugore. Uwuriko arabigisha ni umugabo.

Icumba kirimwo abantu ndwi, harimwo abazungu n'abirabure, bariko bariga, ikiboneka coco n'uko bariko barigishwa n'umugore yambaye ipantaro isa n'agahama, kandi harimwo n'umugabo yambaye umupira usa n'umuhondo.

Abanyeshure batanu harimw'umugabo umwe, bambaye impuzu zurwatsi rubisi. Umwe arandika abandi bagakora ubushakashatsi, bambaye n'utuntu kumaboko, mu ntoki kugira ngo ntibandure.

Inzu mwo imbere harimwo abantu bicaye nabahagaze, haboneka neza ko ari mubiro vy'umuntu, kandi imboneshakure iri kuruhome ariko ntakintu iriko irerekana.

Umuhungu w'umusore ariko aracapa arabiye kwi foto y'iruhande, ibubamfu bwiwe. Ariko acapa umu papa n'umwana na nyina. Amaze kwerekana neza ko umwana yamaze kumusiga amarangi araboneka.

Umukobwa mwiza, ariko aratwenga afise imishatsi y'irabura miremire yambaye ishati yera n'akantu mw'izosi n'amenyo yera atengatiye mwu nkoko icupa ryirabura rishobora kuba rizimvye hariko ho nikira huri.

Ahantu hari ibintu vyinshi ,kandi ahantu hari ibintu vyinshi haba hariyo n'abantu ,abagabo batatu banezerewe, bariko berekana ubushakashatsi bwabo muvyerekeye umuyagankuba.

Icumba kiboneka ko ari ici shure gifise ibibaho bibiri kimwe imbere ikindi inyuma, umwarimu ahagaze ariko arigisha abanyeshure bambaye neza ubona ko bafise isuku, bafise n'intebe nziza zikoze neza.

Inyubakwa ndende, yubatse neza. Kandi isizwe n'amabara atandukanye. Ikoreshejwe hamwe n'ibiyo. Irimwo ivyumba vyinshi, hashobora kuba hakorerwa ibintu bitandukanye n'abantu batandukanye.

Abagabo ndwi, baboneka ko ari abantu bakomeye, bajejwe ivyo kubaka, harimwo n'umuzungu, hepfo hari banyarucari abakozi batobato, ikiboneka n'uko bagomba kubaka ikintu c'urugomero runini.

Icumba kirimwo abantu benshi, imbere harih' ama mez' atatu, abiri yicaweko n' abantu bibonekako bariko barabazwa n' umunt' ahagaze kandi basa neza.

Abantu bane bambay' ibisarubeti bis' ubururu, babiri muribo, barunamye barikuvang' isima n' umusenyi, inyuma yabo har'umugabo yambay' ishati yer' afis' urupapuro rwera muntoke, asankah' ariw' arikubereka ivyo bakora.

Abantu batanu bariko bariga ivyerekeye umuyagankuba, harimwo uwuriko arabereka uko babikora, bambaye impuzu z'ubururu n'umuhondo w'inkofera bambaye.

Uwahoze ategeka igihugu c'u Burundi Nkurunziza, ari mu bandi mu kuvanga isima, kandi hariho n'abandi benshi, bariko barubaka inzu ndende, harimwo abambaye impuzu z'ubururu, inyuma yiwe hari uwambaye impuzu itukura.

Umukobwa yambaye impuzu zera n'inkofera yera azi guteka kandi araho bigira guteka atengatiye isahani mu kuboko kw'ibubamfu iriko ivyo kurya.

Abanyeshure bariko biga guteka, bambaye impuzu zisa n'agahama n'izindi zera, bakaba bambaye n'udufukamunwa. Bariko bahimbagura ibitunguru vy'amababi n'ibindi vy'amateke.

Icumba kiboneka ko giteguwe neza abakobwa bariko biga guteka bambaye impuzu zera n'inkofero zera umwe muribo yambaye amarori kandi imbere yiwe hariko hotswa ifi biboneka ko biteguwe neza.

Abanyeshure, bariko barerekana ubushakashatsi bwabo mu gisata cerekeye ivy'umuyagankuba, itara rimwe ririko riraka hari abantu babahagarikiye bishoboka ko ari abaje kubaha amanota.

Abubatsi bambaye impuzu z'ubururu bariko barazinga ivyuma bakoresheje utundi dukoresho, bambaye inkofero z'umuhondo n'udufukamunwa.

Abanyeshuri bariko bariga ivy’ubuhinga bukomeye bambaye impuzu z'ubururu, ariko n'amanimero, n'abahungu n'abakobwa, umwe muri bo yambaye inkofero ayirabishije inyuma.

Umusore n'umwigeme bari mucumba kirimwo ibikoresho vy'ubuvuzi. Bariko barabira mu cuma gisuzuma amaraso, bambaye udu kingirizo ku maboko.

Abantu batandukanye abagore n' abagabo bahuriye ahantu mucumba cubakishijwe amatafari ahiye umugore niwe arigutanga icigwa .

Abantu babiri, umukobwa n'umuhungu, bari mu murima w'imyumbati n'amateke. Ikiboneka neza ni uko hari ikintu bariko bariga gikomeye.

Icumba kirimwo abantu batandukanye cerekana neza ko bariko barahugugwa bafise n' ivyuma vy' ikoranabuhangwa bagizwe n' abazungu n' abirabure.

Umukobwa w' inzobe yambaye impuzu zera n'inkofera yera. Mu ntoke afise igikoresho gupima ukwo umutima utera. Ari impande y' aho bateye ingemwe z' ibiraya.

Ihinguriro rifise ivyuma bikomeye harimwo n' abantu bambaye impuzu z' ubururu uhiye n' umuntu umwe yambaye inkofero ayirabishije inyuma inkuta zifise ibara ry' umuhondo.

Icumba kirimwo abantu batandukanye. Harimwo abafise imishatsi miremire na migufi. Harimwo abambaye impuzu zirabura, imituku n'umuhondo. Imbere yabo hari amazi. Harimwo abazungu n'abirabure.

Abantu barikumwe mucumba biboneka ko banezerewe, harimwo n'umubikira yambaye igitambara mumutwe n'umwana agendera mw'ikinga biboneka ko afise ubumuga.

Abakozi ariko barazinga ivyuma. Bambaye inkofero z'umuhondo bamwe, abandi ntibazambaye. Bambaye, n'udufukamunwa tudasa. Ikirere caho gisa neza, nta bicu vy'imvyura.

Isanamu yerekana abanyeshure bariko bariga. Bambaye impuzu zitandukanye. Harimwo ubururu buboneka n'ubururu bwijimye. Bariko biga icigwa c'ubwuhatsi.

Abanyeshure babonekako kwarimparurwa bambaye impuzu zitandukanye harimwo uwambaye impuzu yubururu bari imbere yimashini nyabwonko bariko barayiga kandi baranezerewe

Abakobwa batatu bahagaze umwe yambaye amarori uwundi ahindukiye araba hirya yerekana imishatsi bariko barateka

Abantu babiri bahagaze, badafise amamuko amwe ,bariko bakora igerageza ryivyo bariko bariga bakoresheje ubuhinga bwa none.

Ishuri riboneka ko ryubatswe kera imbere yaho hari ibiti vyisakaye biteye kumurongo nakazu gasakajwe ivyatsi

Ikirere gisa neza cane ntabicu; inyubakwa zitonze k'umurongo zisa neza; ibiti birebire inyuma yayo; imbere yayo hari uduti dutoduto tw'udusharizo.

Ahantu hari ibikoresho bitanu vy'ubururu harimwo n'abantu abicaye n'abahagaze bariko bariga harimwo n'uwuhagaze yambaye ishati y'ubururu wambaye umupira utukura afise imishatsi miremira.

Icumba kirimwo abaganga bariko biga icigwa. Bambaye impuzu zidasa, bamabaye n'udupfukamunwa tudasa n'inkofero zo ku mutwe ziratandukanye.

Ibiti biteye ku murongo vyisakaye . Hafi y'ishuri rifise ibikoresho vyo kuzimya umuriro iyo wadutse. Akazu kariho gasakaje ivyatsi.

Abanyeshuri bari hamwe bambaye umwambaro umwe bambaye ibibakingira mu mutwe bafise amabara atandukanye aho bari hariko haraka amatara ababoneshereza.

Umuntu w'umugabo ariko aratambuka yihuta arabwa n'abantu benshi bamwe bariko baraba mu madirisha bambaye impuzu zifise amabara atandukanye.

Abanyeshuri batatu bambaye impuzu z'ubururu umwe muri bo, ariko arabereka ingene bakoresha imashini y'ukubarira ikozwe mu buhinga uteye imbere.

Icumba kirimwo abanyeshuye bariko barahiganwa bakirikirwa n'abandi bicaye ku ntebe babumviriza hasharije n'imitambara amadirisha aboneka neza.

Umugwi w'abaganga bambaye impuzu zera n'ibitambara vyera n'udufukamunwa bariko bariga bigira ku gikoresho kiryamye ku gitanda cirabura cane.